Muuziqa yineemo woyte manchi beetira lowo kakaoshe aanoricho ikke faarisinanni woyi sirbinanni woyte sirbba woy faariso lowo geesha baxisano gede asanorichooti

Bunu mininna sagalete mine. Daddalaano bunanna sagale hirtara fa'nitino mineeti. Giddose sagalenna bunu heerannowaati.

Maxaffa borrotenni birreessinoonnita ikkite mitte hajo daafia seekkine ringe borreessinoonnita maxaaffate yaa challeemmo

Amma'no mannu kaaliiqansa amma'ne konnericho assannoe yee heeranno doogooti, sidaamu giddo addi addi amma'no afantanno iseno kiristaanunna musiliimete amma'no roorenka naggi yite afantanno

Safote latishshi mitte dagara heerate lowo geeshsha hasiissannonsa owaante safote latishsha yineemmo. Lawishshaho la'nummoro waa, keeraanchimate agarooshshe, woleno koye lawiworeeti.

Hijaaru manchi beetti heeranno mini sana ikke kiirosi jawa ikke minu minu aana duuname batinye manna amadanno. Konne mine hijaaraho yinanni.

Elekitiroonikisete yineemmorichi lawishsha televizhiine laapitope kompiitere raadoone wokeno kuri laweyooricho elekitiroonisete uduunneeti yine wishshineemmo

Loosu mittu manichi heeshosi woyeesara yee barra ikko hashsha lowo woliqa fushe loosannorichootibloosoho yineemohu

Ijaaru bolokeettetenni minnanni minna ijaaraho yine woshshinanni insano lowo geeshsha kaajjadonna lowo diro heera dandiitanno minna giddo gaamantanno

Konne darga leeltanno kalaqonna qooxeessira kinchu giddosi worqe amadinoha lawanno. Dana lowo geeshsha kolishshirinohu aana lekkatenni qaafanni haranni noo beetti leellanno.

Godo'le lamu manni woyi lamu ali manni lamewa badame godo'lannoricho godo'le yinanni. isino manna lowo geeshsha boohaarsanno yaate.

Daganna maate lamunku mittu qaali gedeha lawiha nafa ikkiro nafa dagate yineemmoti mitte gobba afantannoti, maatete gambooshsheeti, mittu manni giddo no mannaati.

qooxeessu giddosi jawa kalaqo amadanno mitu mitu qooxeessi lowo geeeshsha maala'lisanno illete la'niro lowo geeshsha baxisanno hatto kalaqo addi additi afantanno

Alemitu supermarkeete marre giddo hongannirichi dino baalurichi ise supermarkeetete giddo afantanno supermarkeetete seendileno lowo geeshsha baxisanno

Booharranni mereershi gangalatate boohaarate ikkanno darguwaati hakkuno wedellu lowo yanna mare hosanno dargaati.

Hyayona bude yineemmo woyiite manchi beetti qarra tirate, qarraho aanno fajjo woyi mafite hayyote yinanni. hakkuyi giddo hayyo tiranni horonsirannoricho budeho yineemmo.

Agatto, manchi beetti dimbisasira woyi duuwara yee aganorichoti ,isino du'namachorichoti ,manchi beetti agatto lowo geeshsha horonsirano.

koatte qodunni woyi laastiketenni loonsoonnirichoikke manchi beetti lekkasira wodhe harannorichooti kunino lekkasi gufichu afirannosikki gede assanno.

safote latishshi mitte gobbara heerate hasiisannoricho baala safote latishshaati yinaanni lawishshaho wayii maabiraate keeraanchimmate agarooshshi hattono wole lawawoori safote latishshaati yinaannireeti.

Daddallu hidhanna hirama ikanno hidhine ka'ne giddonni mitore e'o afi'nanni dogootti daddallu giddossi jawa tirife woyi lowo itama heera dandiitanno

Rosu manchi beettira kaimu egenno aate lowo geeshsha horonsi'nannirichooti isino fidale borreessinanni gara qaalla kalanqanni gara nabbambanni garanna wole wolericho ronseemmo doogooti

Adawu agaraano mitte gobbara adawu ba'annokki gede aartannoreeti hakkuri gidonni polise Tiraafiikete

Mitte gobba giddo afamannoha darga qoxeessaho yiniha ikkiro hakkuyi qoxeessi giddo afamanno kalaqama kalaqote yineemmo kalaqo haqqe woye saada ikka dandiitanno

umu dananchi manchi beettira aleenni afamannoho kolishshorichooti labbahu umu dananchi yanna yannatenni murranniho meentuyihu kayinni eela qolle seedinsanniho yine woshsha dandiinanni.

Borrote uduunnichi yineemmori boorreessate daafira hoto aannonkere baala borrote uduunneeti yine woshshineemmo lawishshaho, maxaafa, woraqata, biire orsaase, laaphise, woluno konne lawinoricho borrote uduunnicho yine woshshinanni.

Kalaqonna qooxeessu, mittu qooxeessira afamanno kalaqamunni leellannoricho lawishshaho dubbu saada woyi dubbu, woyi wolu woluri qooxeessira afamanno garaati.

siccunna badooshshu alamete heedhanno gobba baala bande anfanninsahu siccinsanniiti mitte mittente gobbara uminsara uminsa sicci noonsa.

owaante mittu manchira wolu aanno horo owaantete yine woshshineemmo lawishshaho keeraanchimmate agarooshshi giddo mittu hakimichi xiwaminoha hursara mokkoranno yannara owaante aanni no yaa dandiinanni.

Daganna maate daga mitte giddose batinye maate amaddinota ikkite maate kayinni mini giddo afamanno anna ama ooso wosiilla wole wole su'ma afidhino manna mittee gamba assite amaddannote

Biifisa illetenni la'noonnirichi hagiirsiissanno gede assine, dancha gede assa biifisate yinanni, biifisa addi addi darga horonsi'nannirichooti lawishshaho, sargete darga, jilu mine woluno koye lawannoho.

Safote latishshi mite gobbara daga heedhano gede lowo geeshsha hasiisanore safote latishshati yinanni hakkuri giddono waayina xawabbu lowo geeshshi

Minina dubbu saada lamennti saada ikkite heedhe mini saada mine mannu ledo galite mannaho lowo xiqime uyitanote, hatono dubbu saada mannu nookiwa dubbu gido galitano saada dubbu saadati yineemo

Rosu manchi beettira buqqee fanannoricho ikke hiitto assine nabbambannironna borreessinanniro seekke kulannorichooti mittu manchi rosikkinni borreessinanninna nabbambanni gara afa didandaanno

mininna biirote uduunnichi lamunku uduunnicho ikkiro nafa horonsi'nanni dargi garinni biironna mini uduunnicho yine beenkanni biirote uduunnichi lawishshaho mitte biiro giddo horonsi'nanni xarapheezzi wonbare woluno koye laweeri biirote uduunnichooti yinanni.

Suppermaarkeetete mirte yineemmo woyte giddose baalare amaddinota ikkite marre hidhate hasi'nonni yannara hoonganniri nookki darga suppermaarkeetete mirteeti yineemmo

Hara daa'atanna darama ,darama yineemo woyiitte dargunni darga agure woy shorame haratte, daa'atta kayiinni mittu darginni wolewa ha'ne mittoricho maala'late.

Tuqu xaadooshshi mannu mitto darga hee're wole darga noo manni ledo shotu garinni xaadate kaa'lannoricho tuqu xaadooshshe yinanni lawishshaho, feesibuuke.

Afantino gashshaanonna annuwa mitte gobba giddo luphi yite leeltanno mannootaati araarsitannonna qarru kalaqamiro qarra tirtannore afantino gashshaanonna annuwate yinanni

giwirinnu rosino manni wolu mannira hiitto asse baatto loosirannoro woyi saada ceannoro woy woleno kore laweere hiitto asse assannoro rosiissanno ogeeyyeeti.

Biifisa dargubba jilaho woyi sargete dancha gede assine biifinsanni dargubbati hattono manchu umosi amamade biifisano gara biifisate yaa dandiinanni

mannaho uyiinanni hee'noonni owaante mayiinnite?, owaante afiranni noo manni hiittooho?' uyiinanni hee'noonni owaante maati?

giwirinnu mannu loososi danchu garinni woyi xiinxalotenni loosanno doogo giwirinaho yine woshshinanni hakkuno yannatenni loosa wole wole laalchonna laalchimma ledanno garinni loosa giwirinnaho yinanni.

Safote latishshubba giddo anganni waa, keeraanchimmate uurrinsha, cabbichu hattono wolootu safote latishshubba ikkanno

maxaaffa mittoricho seekkite kultannota ikkite giddose babbaxitino gufonni woyi babbaxitino birxichinni borreessantinota maxaaffate yinanni.

poletiku mitte daga ammantanno gede woyi mitte gobba mitte gobba ammantanno gede gashshaano dagase aana horonsidhanorichooti kunino manna amma'siisate lowo geeshsha hasiisannorichooti.

Egenshishshaho yinneemmo woyte mite uurrinsha woleho woyi mitu loosanorichira xawisano hayyoti, hakkuno xawoho fushite reqeci assite ganatenni

Minunna gallanni mine addi addi garinni loonsonni minna baala minnate yine woshshinanni, hakkuri giddono, manchu beetti uduunnesi wodhe umosi wore fulanno darga gallanni mine yinanni.

Bunu mininna sagalete mini giddosi bunanna sagale amadinoha ikke tenne yannara lowo geeshsha tirfitanno daddalla giddo gaamantanno loossati.

agatto dimbissannota woyi dimbissannokki agatto wolu garinni qiiddinonna qiiddinokki agatto yine addi addi dana aa dandiineemmo.

Minunna gallanni mini addi addi dannini loonsoni minna mineho yinniro minu giddo kayinni manchu beetti umo woranowa woyi heeranowa galano mine yinnnanni.

Ama'no manchi beetti mittoricho amane konnericho assano'e yee ama'nanno garaati. bashsho sidaamu, waaho, haqette, kinate babbaxoyoorira amananno yinanni.

biirotenna mini uduunichi mannu biirotenna mine horonsiranno uduunicho biirotenna mini uduunicho yinanni biirote uduunichooti yineemo woyiite biirote calla horonsi'naniho yaate mini uduunichi kaayiini mine calla horonsi'naniho.

poletiku mitte gobbara horo aannoha ikke mittoricho ammansiisate yine mannu ammananno garinni noore ikko nookkire lende kullanni doogooti.

daganna maate mitte gobbara heedhannore ikkite daga gobbate giddo leeltannota dagate yineemmo maate kayiinni dagate woroonni mittu mini manna maatete yine woshshineemmo

baaadi xagga xiwamino mannira keeraanchimmate uurrinsha ha'nikkinni baado uyiinanni xaggaati tinino udulle woyi darcho uyiineenna hursitanno hayyooti.

Mini uduunni mine calla horonsi'nanni uduunneeti. insano moni giddo biinfille aate sagale itate waa agate addi addi horora horonsi'neemmo uduunneeti.

Baadi xagga mannu kalaqote egennoni udulle woyi rigge aano xaggati ,tinino faayyimate uurrinsha marrikkinni kalaqu egennonni afi'nanni doogoti

Muronna laalo manchi beettira foolano gede kaa'littanote iseno baattote aanini fultanoricho muronna laalote yinneemmo hakkinino sae ittateno horonsi'neemmo

Sagale babbaxittinno muronni loonsanitta ikkitte manchi beettira ikko saadatte ittatenna lubbotenni heeratte lowo horo uyitanotte.

daganna maate mitte gobbara kaima ikkitanna insano duuchu maate maate mitteenni gamba yituro dagate yinanni maate kayiinni mittu mini giddo afamanno mannaati.

daddalu giddosi hidhanna hirama amade ku'u ko'iiwa nookkiricho qole hirannonna hidhanno doogooti.

hodhishu manchi beetti seeda doogo hara hasiriha ikkiro horonsirannorichooti isino shiima yanna giddo jawa doogo harate horonsi'neemoreeti lawishshaho makeenu.

Odoo, odoo mittoricho haaro ikkinoricho wolu mannira ofoshinshe kulate, tenne yannara odoo lowo geeshsha afantanohu televishinete widooni qole mulanni widooniti

Babbaxino dani uduunichi mitte daga giddo afamanno uduuneeti lawishshaho sidaamu giddo afantannori babbaxino uduune yineemori billawa qotto meesane huficho woluno konne laweore

Muronna laalo. Shiimmaadda muro baattote fulltannota ikkite manchu beetti woyi saada itate horonsidhannoreeti. Insano manchu beettira lowo horo uyitannorichooti

Bunu mininna sagalete mini bunnanna sagale hirranni mine ikke giddosi babbaxinoricho amadanno sagale buna waa lasilaassa woleno kuri lawinore amada dandaanno.

Hodhishshu mite dagara lowo geeshsha hasiisanoha ikke wole darga ha'nannirichoti ,lekkatenni ha'ne dandiinannikki darga hodhishshuwa horonsi'ne ha'nanni

Faashine yanna yannatenni daannoricho haaroricho faashinete yine woshshineemmo, insano, manchi beetti lowo geeshsha harunsannosaricho

Hodhishshu mittu darginni wole darga haare harannorichooti. isino lekkatenni roore shiimicco yanna giddo lowo darga haare haranno.

hayyonna bude yineemmo woyite hayyo manchi beettira kaaliiqi uyiino egenno leellishshanno hatti hayyono qarra tirranni doogo woyi wolurichira horonsira dandiinanni.

rosu manchi beetti egenno afiranno gede woyi wole doogonni ille fa'nanno gede lowo horoaannorichooti isino hiitto assine borreessinanironna nabbanbaniro xawisannorichooti.

Hayyona bude yineemmo wote mittu budi giddo mannu budesi xawisate woy budesi leellishate leellishshanno gara hayyote yineemmo hatti hayyono wolu garinni lowp qarra tirtanno.

maxaaffa addi addi hajo daafira jawa borro borreessinooniricho maxaaffate yinanni giddosi babbaxitino gufo amadinoha ikkanna hatte borreessinoonni birxichi daafo seekke xawisannoricho maxaaffate yinanni.

Daddalo, manchi beetti hidhe hidhinoha qole woleho hire heeranno doogooti. daddalu giddo hidhanna hirama heedhanno. tirfenna itamano hattono.

Mininna biirote uduunichoti yinneemmorichi mininna biirote giddo afamanoha ikke, biiro biifisate hattonno biirote dancha gede biifano gede assine horonsi'neemmo uduuneti.

seesaho yineemmohu manchi beetti biifannosi gede umisira woyi addi addi darga seesasi agadhanno doogooti lawishshaho lowo yanna la'neemmo wote labbaa beetti angasira saate wodha woleno kuri laweereeti.

Muuziiqu zammarranninna sirbinanni woyite manna lowo geeshsha kakkayisiisannoha ikke abbaxxitino huuro aannorichooti.

minenna gallanni mine yineemmo wote manchi beetti umosi worate woyi gale fulate hattono hasiissanno mini uduunne eessirate heerano darga gallanni mine yinanni hakkunni gobba wolootu daddalohonna wolurira horonsi'nanni minnaati.

sumudu mitte uurrinsha uurrinshase malaate xawisirate ga'nitannoricho sumudaho yinanni woyinim mitte daga xaggese leellishshirate loossinoricho sumuda yine woshshinanni.

Hodhishshu mittu darginni wole darga ha'nanni uduunnichooti woy saadaati, sidaamu giddo farashshu woy gaangiicho hattono makeenu batinyu garinni hodishshaho horonsi'nannireeti.

Egenshiishshu mittu manchi wolootu affara yee faajjetenni xawise kulannoricho egenshiishshaho yineemmo, lowo yannara uurrinshubba egenshiishsha horonsi'dhanno.

Mininna dubbu saada, babbaxinno darga afantanno saadaati, mini saada mini giddo calla afantanno, dubbu saada dubbu giddo calla afantanno saadaatti.

Egenshiishshu afi'nokkihura mittoricho afisiinsanni doogooti, lawishshaho, mitte uurrinsha loosu faajje fantanno woyte looso loossara hasidhanno mannira egenshiishsha gantanno yinanni.

Hijaaru baattotenni woro qolle seekkine umme alilicho seedinse minanni minna hijaaraho yinne woshshinanni, togoo hijaarano afantanohu quchummate giddo ikkano

Safote latishshi dagate heeshonsara lowo geesha hasisano latishshaati, kuri latishshino manchi beeti haarate hasiisanoha ikino dafira safote latishsha yine woshinanni

Maxaaffa yannate hajo daafira ikko keeshshitino dhagge daafira giddose borreessine worranniricho maxaaffate yinneemmo, kuri maxaaffa dhagge wole wolericho giddo amada dandiitanno.

Bunu mininna sagalete mini daddalu mine ikke giddosi bunanna sagale hirranniwaati, hakkiinnino sae babbaxxino agatto lende hira dandiinanni mineeti.

Bunu mininna sagalete mini giddosi bunanna sagale amadinoha ikke daddaloho yine fa'ninoonni minnaati, hakko mine bunanna sagale hirranni dargaati.

afantino gashshaanonna annuwa yineemmo wote mitte daga giddo lowo geeshsha baxantino woyi afantino annuwaati hakkurino amma'note woyi poletikunni woyi jirotenni lowo geeshshsha afantino mannaati.

Muronna laalo baattote giddonni fulte laaltannricho murotenna laalote yineemmo. Tini muronna laalo mito woyite winxeenna mito woyite kayinseenna mito woyite isenni woliwi tatta'e ubbe fultannote.

mininna dubbu saada yineemmo wote mannu ledo galte mannu ledo hosse heedhanno saadaati insano mannaho addi addi uyiitanno saada mini saada yineemmo.

Daddallu hidhine qolle hirranni hakko daddaloho yinnanni, daddalu manchi beetti loosinoricho qole woleho hiranno doogo hakku hidhe woleho hiranno doogooti

faashine mittoricho woyyeessine woyi haaro gede assine loonsoonnirichi faashinete yine woshshinanni konneno yannate manni lowo geeshsha harunsanno

Siccunna badooshshu mitte gobbara gobba xawisannoricho siccoho yineemmo alamete umise sicci noose

Umu dananchi manchi beettira umu aana afamanoha ikkanna kolishsho danancho umu dananchoti yinne woshshinanni isino yanna yannate lophanna murranni

Hara, daa'atanna darama mitte gobbanni wile gobba agurre hara ikkitanna, Darama shorramate, daa'ata kayinni hasi'ne la'ate harate. Hara mitu darginni wole harate.

Bunu minenna sagalete mine tenne yannara quchummate giddo lowo geeshsha loonsanni loossa ikkite batinyu manni sagale ite kae buna aganno dargaati

Koatte lekkate wodhinannirichooti isino, manchi beetti lekka kinna woy guffa gantannokki gede hoolannorichooti.

Bununna sagalete mine. Giddosi Bununna sagalete amadinoha ikke hirranninna hidhinanni dargaati hakkono sagalenna bunu roorinni afamannoha ikkanno.

Minunna gallanni mine yinanni woyite gallanni mine manchi beetti heeranno darga woyi loosire hose woyi hashsha daye galanno mine gallanni mine yinanni.

daganna maate mitte gobbara kaima ikkite mitte gobba hanaffannohu mitte maatenniiti maatete yineemmo woteno ama annanna ooso mitteenni gamba assite amaddanno.

Muuziiqu manchu beetti faarsanno woyite dancha huuro afiranno gede woyi faarsannorichi xuma gede mannaho macciishshamanno gede assannorichooti.

Mininna dubbu saada heeshshonsa minenna gobba assidhino saada, mini saada manchoho horo uytannota ikkitanna mite mite gobba saada kayiinni manchoho kayiinni lowo geeshsha gawajjitanno saadaati.

Hodhishshu mittu darginni wole darga iillishannorichooti, hodhishsha horonsi'neemmohu lekkatenni marre iillineemmokkiwa hodhishshu uduunne horonsi'ne shiimicco yanna giddo iilla dandiineemmo daafiraati

Manchi beetti qarra tirate mitte dagawiinni afiranno egenno hayyote yineemo hatee tiranno yannara agadhannoricho woy assa hasiisannokirichona assa hasiisannore kulanno richo budeho yineemo

Babbaxxino dani uduunnichi, babbaxino horora hosanno lawishshaho sidaamu giddo qotto meesane billawu shole, worime, hattonno wolu wolu uduunnichi afamanno

boohaarranni mereershi marre godo'lete hasaawaho hattono wolu wolurichira lowo geeshsha injaanno dargaati kunino wedellu duucha yanna hosate injaannonsawaati.

Hodishshu mitu darginni wole darga sa'nannirichoti lawishshaho makkeenu, mottore ,faraddu, Gaango, hattonno woluno korre lawinore hodhishsha horonsi'neemmore

Biifisa babbaxino jilira woyi sargera dargubba minna shae hattono wole laweere illete biiffanno gede assine biifisa biifisate yineemmo.

Giwirinnu yannate tekinolooje horonsi'nanni gara leellishshanno ogeeyyeeti hakkurino baatto saada ce'nanni garanna wole wolere mannaho hasiisannoricho rosiissanoreeti.

Baattote ofollanna dhagge yineemmo woyte baatto xeichaame ilaalaame booname goodilaame hattono wole wole darga ikkitannoti baattote ofollo heedhanno

owaante mittu manchi wolu manchira hasirannoricho xa'miri yannanni uyiinannirichooti lawishshaho rosiisaanchu rosaanote rosiisanno yannara owaante aanni afamanno yaa dandiinanni.

poletiku noore ikko nookkiricho lende dagate woyi wole gobbara kullanni hayyooti isino mittoricho horo aannoricho assate yine assinannirichooti.

Tuqu xaadooshshe lawishshaho, feesibuuke, telegiraame, linkidiine hattono koyee labbannore tuqu xaadooshsheeti yine woshshinanninsareeti, insanno wole manchi kedo shotu garinni xaadanno garaati.

Odoo yannateni no haaro hajo wolootu mannira ku'lanni doogoti ,mitu haaro hajo afinohu affinokkirira mittowa gamba asse ofoshishe woyi televishinete widooni qole ku'lano doogoti

faashine roore yanna leeltannohu uduunnu aana ikkitanna iseno uduunne babbaxino dana lawinse loonse abba faashinete yinanni.

mininna biirote uduunnichi mininna biirote giddo horonsi'neemmorichooti lawishshaho mine ofollinanni wombare xarapheezu woluno kuri laweeri mini giddo lowo geeshsha horonsi'neemmo uduunne mini uduunne yineemmo.

hara daa''atanna darama darganni darga ha'nanni gara ikkitanna daa''ata mittu darginni wole darga marre mittoricho daa''atate darama kayiinni darga mitte gobba agurre shorramme harate.